Salo n bɛ tandi tuma shee ka di nyɛla salima gbibu shee ka bi bɛ kom doya ka shab yɛ neen nuɣso ka shab yɛ neen piɛla ka shab gbubi soobuli nima

Duu m-bɔŋɔ ka teebulinima ʒeya ni kuɣisi ka laati piɛlapiɛla zanzaya ka fulawaasi nyɛla din sa n-sa di nyaaga sa

Doo n ʒɛya ka yɛ neen ʒiɛhi n niŋ zuɣusaa ka neen dozim bɛ puuni ka o zaŋ neen dozim shɛli pa o boɣu zuɣu ka piri namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka kolba kirɛt nim zaɣ ʒiɛhi ka di ʒɛya

Paɣaba n bɛ gorim soli zuɣu ka so yɛ neen dozim ka kpabi bia ka gbubi anbirala ka ʒi ʒili ka so yɛ neen ʒiɛ ka gba kpabi bia ka piri namda vakaɣali ka so mii yɛ neen ʒiɛ ka gba kpabi bia ka zaŋ chinchin ʒiɛ kpabo

Paɣaba n bɛ daani n niŋdi damma ni kohamma bi damma ni kohamma maa kamantoosi biɛni ka giriin pɛpɛ biɛni ka leemu biɛni ka Alaafee biɛni ka wotamilo ka di biɛni

Lora n bɛ palli zuɣu ka lora shɛli nyɛ sarati ka maɣasi maɣasi ka lora shɛŋa chɛna lora piɛla shɛli biɛni ka lora ʒiɛhi biɛni ka zoli ʒɛ di nyaanga

duu m-bɔŋɔ ka garo zaya ka tampiɛlli yɛrigi m-pa di zuɣu ka diɣi tabi dukpuni ka adaka ʒi di luɣuli zuɣu

Duu m-bɔŋɔ ka teebuli ʒɛya ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka kapu tamya ka kuɣu din kom nyɛ salima kom ka di zaya ka fulaawaasi za di ɡbuni

Bindirigu n ʒɛya ŋo zaham bɛ di puuni gala dibaata bɛni boraadɛ dibaanahi ka di bɛ di puuni ka kpa ʒiɛɣu gba bɛni ka di tam teebuli zuɣu ka bɛ laa ni ka laa maa nyɛ la sabinli

Paɣaba ni dabba n biɛni n wuhuri bi kali ni taada paɣa bɛ bi ni ka so chinchin ʒiɛ ka bob bob sabinli ka zaŋ o kaya ni taada sitira bansi ni nyingokoriti n niŋ o maŋa

Paɣaba mini dabba n ʒɛya gbampiɛla mini gbansabla ka yili jirambisa ka di penti penta piɛlli ka dabba maa sheba ye niɛn'piɛla jinjiɛm sabila.

Dabba ni paɣaba n bɛ palli zuɣu ka paɣa gbubi o bia ka kuhura ka bipuɣunsi ayi yɛ bi shikuru goɣa ka do so ʒɛya ŋmaariba anfooni